Konima aanafaalama yoohi gandja ehala koohi nayilwe, aha yeya konima yomasiku gontumba yatale ngele oohi oshili ngaa muundjowele nakene tadhi koko, iikulya mbiya pumbiwa, ohadhi pewa wo nomeya. Nokonima ngele yedhi tekula nawa konima yokudhi talatala, ohashi kala oshiwanawa molwaashoka ohadhi kayuulwamo etadhi falwa komahala gomangeshefelo, yo iiyemo oyeya nayo nokuli poshitaafula.

Mokati kiiti nenge momakuti mokule ohamu kala muna uudhila womaludhi gayooloka. Uudhila ohawu kala nduno waandela piihandhila wo tawu zipo wuka yange. Wumwe kala wuna uudhilona omanga wumwe wuna omayi. Ohawu kala nduno woontela mpoka omayi nenge uudhilona wawo.

Opuna omahala gamwe haga kala omawanawa nogena eimweneneno. Omahala ngoka olundji ohaga kala komagumbo ngoka gi ikalekelwa nokuli omahala ngaka ohaga longithwa uuna omuntu ahala eku uvepo okambepo oha futu owala oshimaliwa eta ningi omasiku eli kehala hoka ta tala ombepo nomudhingoloko.

Efuta olyo oshi shitwa shimwe oshaanawa noshikumithi noshina iinamwenyo yikumuthi yo yimwe iinene. Efuta kali na nduno kutya olya za peni ashike ohali kala lina iinamwenyo noshoo woo iimeno kohi yalyo, shika ohashi eta eliko lyiye pombanda oshoka mefuta ohamu kala muna oohi dhimwe dhondilo.

Omahala ngoka ga nika oondayina nosho wo oondundu ohaga nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo, aantu oyendji mboka yena okatale konawa noyena ohokwe yoku londa koondundu hoka nosho wo koondayina ohaya landa owala uumbapila mboka haye wu kwathele ya yeko.

Aanafaalama mongaashingeyi oyena omikalo odhindji dhoku kuna iimeno, ohaya longitha embakumbaku oku pulula nohaya longitha omashina gwoku kuna ngoka haga kunu iimeno yili pomahala ga yooloka, iimeno ohayi kunwa nduno ya andjuka nohayi gandja oteyo ewanawa ndyoka aantu haya landitha nokumona oshimaliwa

Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe oshinenene noshanika oshiponga ashike ohayi kala yiimwenena ihayi hindi. Aantu yamwe ohaye yi hindi nduno inaya mona nduno kutya oya nika oshiponga, onkene manga omutalelipo ina keyi tala oha londodhwa kutya ino hedha popepi nondjamba.

Ondjamba oyo oshinamwenyo oshinene sho oshina oonkondo . Kutya yikale onshona oha yi kala yi na oonkondo ashike yo o yi na elandulathano yo oya mwena. Nokuli oondjamba odhindji ohadhikala dhina oonkondo dho ohadhi kala dhamwena ihadhi hindi dho iha dhi dhipaga iinamwenyo iikwawo ,ashike ngele omuntu e yi hindi ohayi vulu okudhipaga omuntu.

Aanafaalama mongashingeyi oyo aayamba noyena eliko lyopashimaliwa oshoka uuna a mono oondjuhwa dhe dha gwana ohedhi pe owala iikulya dho otadhi vala omayi ogendji nawa nokuli omayi gamwe ohega kuthapo e tega landitha komahangano ngoka ga hala oku landa omayi ye ta tameke nokuli oku landa iikulya yokupa oondjuhwa dhi vale omayi ogendji.

Uuministeli womakuti niiyamakuti ohawu kwashilipaleke kutya iinamwenyo yomomuthitu oyilipo ya silwa oshimpwiyu, shka ohaye shi ningi nduno okuyi tulilapo odhalate ya gwana nawa nenkolo lyokuyigamena osho woo nokugamena kayi dhipagwe kaantu mboka kaayena omikanda. Iinawenyo ohayi kala nduno tayi monika nawa nohayi nana aatalelipo nokuli oshimaliwa oshindji ohashizi momakuti nokiinamwenyo mbyoka.

Mokati koondundu noshowo omamanya ohamu kala mwa mena uuhwa uushonashona wa mena nawa, hawu nana aataleli po uuhwa mboka ohawukala nduno tawu monika nawa, naatalelipo ohaya futu iimaliwa opo yekewu mone nomeho. Uuna omuntu a hala oha pewa ombapila opo eke wu mone mokati koondundu.

Ohauto yobaki ndjoka tayi hingwa mokapate ke enda mokati komwiidhi gwa ziza nawa, tagu monika nawa notagu gandja ombepo ombwaanawa. Komunkulo hwiyaka oku na oondundu nomamanya noshowo etango li li pombanda lya sheneka tali gandja oonte kiimeno mbyoka yi li mo.

Mongashingeyi aanafaalama ohaya longitha oongoma noondoloma moka haya tula omeya noshowo iikulya yoohi. Ohaya tula mo nduno oohi, opo dhikoke dho dhi vale yo yavule yedhi landithe. Uuna dha koko etadhi vala ohaye dhi landitha po koshimaliwa oshindji.

Omahala gomainyanyudho noshowo gomavululukilo ogena uundama hoka aantu haya ka kala taya mbwindi uuna yewete yuuvite epupyu. Omahala ngoka ohaga kala omawanawa puna uutala wokuvululukila nenge puna shoka kehe shimwe pumbwa. Shika ohashi nana aatalelipo nohaya futu oshimaliwa oshindji.

Oshitaafula oshiwanawa shoku nwina okoothiwa uuna aatalelipo yali pomahala gomavululukilo nokukotha po nawa. Ohaya vulu nduno okupenduka ya mone okakoothiwa hoka, noyi iyuvithe nawa taya tala nduno komukulo nomiti ndhoka dha mena dhi na uunshitwe tawu monika nawa monkalamwenyo.

Oshikondo shuunamapya ngaashingeyi ohashi gandja oshimaliwa oshindji koshilongo tashi zi kuuhilili. Aantu ohaya kunu uuhilili momahangano gawo ngoka omanene taye wutekele noku wu sila oshimpwiyu na uuna uuhilili wa wapa okuliwa ohawu te wa ko e tawu landithwa.

Oshikondo shuunamapya noshowo aanafaalama mboka ha ya longo noonkondo opo ya mone eteyo ewanawa oha ya gandja oshimaliwa oshindji koshilongo , oshoka uuna oshikondo shuunamapya sha zi eteyo ewanawa oha yi landithwa kiilongo niilongo ko ta kuzi oshimaliwa shoka ta shiya moshilongo

Mongaashingeyi uunamapya owa ninga uupu oshoka aantu ohaya longitha omashina gopashinanena oku kuna iimeno. Omashina ngaka ohaga lya ta omwiidhi nokuninga evi ewaanawa na uuna evi lya yalakana nawa ohamu kunwa nduno iimeno nokutekela iimeno ohayi koko owala nawa.

Aalumentu ya zala omizalo dhokUuminisitili taya tsike omiti. Tashi vulika ye li mpaka taa tsike, oshoka ehala olya kukuta unene nolya pumbwa omiti ndhoka tadhi vulu oku eta ombepo momumbwalangandjo moka.

Ngaashingeyi aanamapya ohaya longitha omukalo omupe gwokukuna iimeno . Ohaya longitha omashina ngoka haga kala gena uuhoho taga tekelwa nomeya iimeno tayi mene kuyo yene. Ihaya tegelele yakune momapya nenge yapilule niihupulo ohaya longitha owala omashina etaya tulamo oonkenya yo iimeno tayi mene nduno.

Okandama koohi okatine, mpoka pu na okandama okawanawa ka yela nawa notaka ulike ka kundukidhwa nomwiidhi. Ehala ndika otali monika ewanawa noonkondo adhihe, tashi vulika oohi hadhi kala mo dhi li mo dha nyanyukwa nodhi wete dhi li momudhingoloko gwadho pwaa na epiyagano nodha gamenwa.

Aanafalama oyo aantu yamwe mboka ha ya kala yena oshimaliwa shakola oku za miimeno mboka ha ya kunu, nokuli oha ya longitha omukalo omwaanawa gokukuna iimeno yawo yili mehala ewanawa ya thigathana po noya pitithithalana po omahala, shika ohasheeta iimeno yi mene nawa.

Aantu oyendji mboka ye na uunongo wokukwata oohi ohaye dhi tula moondama moka haya tula omeya osho wo iikulya yadho. Ohaya tula mo wo omiti dhokukeelela iimeno mbyoka hayi kala ya mena momeya, opo kaayi piyaganeke eshito lyoohi. Shika ohaye shi ningi uuna omuntu e na uunongo wokumuna oohi.

Epungu olyo lyimwe lyomiimeno mbyoka hayizi oshimaliwa tashi gandja keliko lyoshilongo, uuna moshilongo tamu kunwa omapungu ohaga kunwa nduno sigo taga tewa notaga nyangwa notaga zi uusila mboka hawu landithwa, nokuli koshitopolwa shaZambenzi aantu oha hupu owala muusila wepungu oshoka ihaya longo iilya.

Aatalelipo taya tala nokunongonona okampindagona hoka ke li po ta ke ende kamwena noki ilongelela. Aatalelipo mbaka oye na okataleko nawa taya ipula okutya, okanamwenyo okawanawa ngiini nduno hano? Ke li po ka gundjila nota ka monika kayela nota ka monika kamwena noka hapuka nawa. Aatalelipo oyo yamwe mboka haya nongonona kehe shoka taya mono.

Aanafaalama onkene taya ilikolele oshimaliwa momukalo gwokukala taya munu oohi. Ohaya tekula oohi ndhoka haya kwata komilonga ominene hayedhi tula nduno muundama moka haya kala tayedhi sile oshimpwiyu. Ohaye dhi pele mo iikulya nosho wo omiti nokudhikeelela komikithi.

Aanamapya mongashingeyi oyakotoka ohaya kwata oohi okuza komulonga omunene, noku dhi ningila uundama popepi nomagumbo gawo nenge nomalukalwa gawo. undama ohaya tula mo oohi noomeya no ku dhi pa iikulya nomiiti dhoku dhi gamena oohi kadhise nenge kadhi kwatwe komikithi. Una oohi dha koko dho otadhi vala ohaya landitha noku mona mo oshimaliwa.

Eshito olina iishitwa iiwanawa mbyoka ha yi nana aatalelipo. Aantu ohaya kala yahala okutala oondundu oshowo omago gomeya shika oha shiningwa uuna omutalelipo teya moshilongo nokufuta oshimaliwa e takatala shoka ahala atale Shika ohashi eta oshimaliwa moshilongo.

Oshikondo shuunamapya oha shikala shi na iiyimati oyindji yongushu ya yoolokathana. Uuna iiyimati yapi yagwana okuliwa ohayi tewako no ta yi landithwa notakuzi oshimaliwa shoka hashi kala oshindji. Oshimaliwa shika oha shi longithwa nduno okukuna natango iimeno oyo tuu mbyoka.

Okadhila keli momiti omikukutukukutu mokati kokuti moka haka kala kalonda nokwaandaanda taka talatala kokule kutya oshike shoka tashi ziko nenge taka kongo uuhupilo moka taka kongo uudhidhi wako, uumbaambala nuupuka mboka hawu kala moka taka vulu okuhupa notaka li ka hupithe omwenyo gwako.

Kehe omutalelipo nenge omuntu ohelo eshito oha kala apanda uuna ewete eli pehala lya yela noku wete etango sho tali kapa oyana. Shika oha shi ningwa uuna omuntu afutu oshimaliwa Shakola no kuya aka ta lelepo Omahala ngoka gomatalelepo. Omahala go matalelepo oha ga kala gi imwenena no geli kokule naantu mboka haya ningi ekudhilo.

Aanafaalama mongashingeyi oha ya munu oomboga dhawo dhoka hadhi kala dha hapuka nawa, oha ye dhi kunu nduno dha yelekanathana no dha pitithathanapo omahala dhili melandulathano. Ohaya kala yedhi gamena kadhi pye komutenya yatulako oonete kombanda

Aanafaalama mongashingeya oha ya pungula oohi moondama moka haye dhi pelemo iikulya noshowo omiti dho ku dhi keelela komikithi. Oha ye dhi tulilemo woo iikulya mbyoka ha yi eta oohi dhi vale omayi ogendji nokutendula uuhigona. Uuna oohi dha ningimo odhindji oha ye dhi landitha noha ya mono oshimaliwa.

Oondundu nenge omamanya ngoka haga kala ga kulumana odhina oshilonga odhindji moshilongo shika ohashi ningwa uuna aantu mboka aanongo taya kutha omamanya nokuga honga nawa eta hongomo oodhopi nenge iilongomwa iiwanawa yi na uuwanawa meliko lyoshilongo

Oshikondo shuunamapya nuuniimuna ohashi longitha omikalo odhindji dhokupungula omeya aantu ya ningila uuna taku kala kaa ku na omvula. Ohaya tula nduno omeya mominino nokudhitula moondoloma moka haga kala ethimbo ele no ihaga ningi nayi. Shika ohashi eta oshilongo shi kale shi na omeya ogendji uuna omvula inaayi loka.

Komukulofuta oha ku kala kuna iinamwenyo yayoolokathana nomadhila gayoolokathana . nokuli omadhila gamwe oge hole okutuka kombanda, go gamwe oge hole okudhana mefuta. Nokuli aantu yamwe noshowoo uunona oyehole okukala komukulofuta, taya tala omadhila ngoka.

Omahala ogendji ngoka geli komahala giikalekelwa no okuna etango hali monika nosho wo iikogo nosho wo iimeno ayihe hayi monika, ohaku kala kuna aantu oyendji mboka yena ohokwe yokutala eshito nkene lyi li. Omahala ngoka ohaga futilwa na ohaga kala gena omayakulo omawanawa.

Ehala ndoka halikala li na omiti dha ziza nawa oshowo omeya ga gwana ohali kala lina okambepo okawanawa no ku kaliwa kaantu. Aantu oyendji oha yakala pomahala mpoka ya tulapo iipundi ya kuutumba ta ya uvu ombepo. Omahala Ngoka ohaga kala taga nana aantu yoku talelapo oshilongo shika ohashi eta oshimaliwa moshilongo.

Omahala ogendji ngoka gena iihwa yaziza nawa ohaga kala gena iilikama noshowo omayoka. Nokuli aantu inaya pumbwa okweenda mo kolupadhi kaa yeli koohauto nenge inaaya zala iikutu yoku mukeelela komayoka shika ohashi eta nduno aantu yakale yatila mo momaluhwa ngoka omanene.

Aantu mboka yalongelwa uunongo kombinga yiimeno oha ya kunu uumeno uuwanawa mboka haya tula owala muupakete ee taya tulamo uuhoho nomavi, wo tawu mene nduno wuukilila. Uumeno mbuka oha wu landithwa nduno koohandimwe, nokuli oha wu kala ta wu monikwa nawa uuna wu li pomakende gomagumbo.

Mokati kokuti nenge miikunino otwaadhamo iinamwenyo yimwe ndjoka iiwanawa noha yi nana aataleli, iinamwenyo mbika oha yi kala yapumba no yanika oshiponga ngele omuntu eshi hindi ashike ngele inoshi guma ohayi kala yamwe nawa, iinamwenyo ndjoka ohayika ya gamenwa kuuminisiteli womakuti oshoka oyina ongushu koshilongo nokuli ngele omuntu eshi dhipaga ohafutithwa iimaliwa oyindji.

Aanafaalama oyendji ohaya kwata oohi kuzà komulonga omunene noku dhi eta muundama moka haye dhi tulilemo iikulya nokudhi tulilamo omeya dhi wape dhi koke, oohi ngele dha tulwa muundama muka ohadhi koko nota dhi vala oohi onkwawo no taya monomo oshimaliwa ngele yedhi landitha, shika oshiwanawa oshoka uuna omuntu ta longo ngeyika ongeshefa ohayi yi komeho.

Komunkulo gwefuta oha ku kala ku na omadhila omale goongolo oonde haga ithwana omandombo. Omadhila ngoka oha kala nduno taga ndanda nefuta go taga tuka taga dhana. Nokuli aantu oyendji oye hole oku ga tala taga dhana dhana komunkulo gwefuta. Olye ngoka ina hala oku tala omadhila ngoka? Kapuna ngoka ina hala oku ga tala.

Omahala gomavululukilo ohaga kala ga yela noge na eimweneno taga nana aatelelipo. Omahala ngoka ohaga kala giikalekelwa kokule nomahala ngono ge na omakudhilo. Ohaga kala ge na omiti dha ziza nawa dhoka hadhi zi ombepo ya pumbiwa komuntu mokukalamwenyo akuhe.

Momagumbo gopashinanena ohamu kala muna iipundi iiwanawa mbyoka yahongwa miipilangi noku tulwa iilapi iiwanawa. Ohamu kala woo muna oombete oombwaanawa dhina omalapi omawanawa, shika ohashi nana aantu oyendji opo ya lande omagumbo geli ponkatu yashinanena.

Omahala ngoka geli mokati koondundu nenge ga nika ombuga ohaga taambako aantu yi ili noyi ili aantu mboka yaza kiilongo niilongo yena okatalekonawa noya hala oku kala pehala mpoka . Ohaya futu oshimaliwa yo taya yalapo ootenda dhawo etaya kala taya tala eshito.

Aantu mongaashingeyi ohaya tula oohi miikunino mbyoka hayi kala yaningwa iipondoka moka omuntu hedhi tulile mo omeya nosho woo iikulya ya gwana. Oohi ohaye dhi sile oshimpwiyu, haye dhi pe omiti dhokukeelela oohi kaa dhi se komukithi , yo ohaye dhi gamene woo oku za komutenya ngoka hagu fike noonkondo.

Pokati koondundu ohapu kala pwa mena uuhwa uuwanawa noshowo omamanya taga tondoka pevi lyoondundu. Shika ohashi nana aatalelipo mboka ye na ohokwe yokutala omamanya oshowo oondundu, oshoka eshito ohali kala tali monika nawa nolyoopala. Ohali monika lya fa omuntu e li koshilongo shokokule.

Mokati komamanya noondundu ndhoka oonene hadhi kala dha londathana nodha kulumana ohamu kala mwa mwena omiti omiwanawa ndhoka dha pumba. Nokuli omiti ndhika ohadhi monika owala pomahala gamwe nokuli nomiilongo yimwe kadhi mo. Shika ohashi eta nduno aatalelipo ya fute oshimaliwa noye ye ye dhi tale okatalekonawa.

Oshikunino shoondjuhwa dhoka dhatulwa melandulathano nodhilimo odhindji tadhipewa iikulya. Oondjuhwa ndhika ohadhikala odhindji noonkondo nohasheetitha omaipulo kutya odhina ngaa uundjolowele notadhi fudha ngaa sho dhili mumwe ngawo, otashi vulika nduno hadhi kala dhina onyama oontoye noonkondo.

Aanafalama ngashingeyi oya ninga omukalo omupe gwokupulula nenge gwokuteta omwiidhi, haya longitha owala embakumbaku ndjoka hali tete po iigwanga, tali halakanitha evi, yo taya kunu mo nduno, opo ya mone mo iilikolomwa yawo mbyono iiwananawa hayi landithwa, okuza oshimaliwa.

Oshikondo shuunamapya ohashi gandja oshimaliwa oshindji koshilongo. Uunamapya owuna iiyimati ya yooloka oshowo iikwamboga ya yooloka. Ohaya kunu nduno iikwamboga ngaashi oonyanga mbyoka hayi kala yina oshimaliwa shakola oshoka ohayi kala oyindji. Iiyimati mbika niikwamboga mbika ohayeyi landitha nduno kiilongo niilongo.

Oontangu owo uuhi mboka uushona wafa uuvolovolo nohawu adhika momilonga, aantu shampa yakwatwa oontangu ohaye dhi kukutike opo yedhi pakepo ngele dha kukuta, noha dhikala onga omweelelo momagumbo.

Kiilongo mbyoka hayi kala ya mona omvula ya gwana okuna omamanya omawanawa omanenenene ge thike poondundu. Omamanya ngoka ohaga kala owala gafa oondundu noha ga kala wala gena omakololo meni. Aatalelipo nduno ohaya kala taye endaenda nomamanya ngoka, nokukala ya gondja mugo ya tema omulilo taya otele okamutenya.

Ehala ewanawa olyo omunkulofuta. Ohaku kala ku na ombepo ya yela nawa noya mwena nawa. Nokuli aantu oyendji ohaya ka kala komunkulofuta, taa dhana mehekevi noshowo moondeina ndhoka dha kundukidha efuta. Shika ohashi eta nduno omuntu a kale u uvite ombepo ya yela nawa noya talala.

Ongulu yosikola mu na aanasikola ya yooloka ya kuutumba noya tala nawa omulongi gwawo ngoka te ya longo shoka ya pumbwa okulongwa. Kooha dhekuma okwa thanekwa nduno iinima mbyoka aanasikola ye na okwiilonga kuyoyene nenge omulongi te ya longo.

Oshindo shUunamapya noshowo aanafaalama ohaya longitha omukalo omupe gokumwa omwiidhi. Shika ohaye shi ningi uuna taya longitha omashina omanene nomambakumbaku gokuteta omwiidhi. Uuna omwiidhi gwa tetwa ohagu gongelwa nokumangwa e tagu ningwa iikulya yiimuna.

Iilongo yimwe ohayi landitha ooweya nuuhilili. Uuhilili nooweya ohawu gandja uuwanawa nenge ndi tye oshimaliwa sha kola keliko lyoshilongo, oshoka ohayi kala ya halika kaantu mboka yewu hole. Uuhilili owa pumba nohawu monika owala omalupita moshilongo, nokuli komahala gamwe ihawu mene ko.

Aatalelipo oyendji oyena ookataleko nawa, oha yayi nduno koshilongo sho ko kule hono haya gandja iimaliwa, yo taakala nduno taatala oondundu, omamanya niihwa shika ohashi gandja oshimaliwa oshiwanawa keliko lyoshilongo, oshoka uuna moshilongo muna aataleli po ohaagandja oshimaliwa.

Mongashingeyi uunamapya owa ninga uupu. Aantu ihaa longitha we oongombe niipululo ngaashi nale, ashike ohaya longitha owala omambakumbaku. Uuna omuntu a landa embakumbaku lye ohe li pululitha mepya lye nenge a fute oshimaliwa kwaangoka e na embakumbaku ye teya e mu pululile. Shika ohashi ningwa owala muule wesiku limwe, nepya alihe ohali kala lya pwa ko okupululwa.

Omukalo guunamapya mongashingeyi ogwa ningwa omupu kehumo komeho. Aantu ihaa longithawe oongombe nenge iipululo yonale , ashike ohaa longitha owala omashina. Omashina ngoka ohaga landwa nohaga etwa momapya opo galonge pomakota giimeno, okutekela. Iimeno ohayi koko kuyoyene pwaana etegelo lyomvula.

Ngaashingeyi Oshikondo shUunamapya ohashi longitha omukalo omupe gokutekela iimeno. Uuna omvula inaayi loka evi ohali kala lya kukuta niimeno ihayi mene nawa, yo yimwe ohayi si. Shika ohashi keelelwa nduno uuna aanafaalama taya tekele iimeno taya longitha ominino dhomeya.

Oondundu nomamanya noshowo uumwiidhi, noshowo uumuti uushonashona nuuhwa mboka hawu kala komunkulo gondjila ndjoka ye enda moondundu, ondjila ndjoka ohashi vulika hayi longithwa kaataleli po taya ende taya hingi oohauto dhawo ya wape yaye mehala lyomatalelo po yo ya tale iinamwenyo, shika oshinima oshiwanawa keliko lyoshilongo.

Iinamwenyo yimwe ngaashi oonduli oya shitwa yi na uukwatya uukumithi nenge ta wu tilitha. Oshinamwenyo shino oshi na othingo onde ndjoka hayi adha kondungu yiitayi. Oshinamwenyo shika ohashi shi ningilwa oshipu kothingo yasho opo shi lye omafo koondungu dhomiti.

Mongashingeyi iilonga oya ninga iipu. Aantu ohaa longitha omashina okukuna iimeno, omuntu ha tula owala onkenya meshina ye ta tula mo uuhoho nomeya. Omashina ngaka ohaga kokeke iimeno, oshoka iimeno inayi pumbwa owala omvula oshoka ohayi vulu okukala tayi koko komashina ngaka hamu tulwa owala omeya.

Aanafaalama mongashingeyi ohaya longitha omukalo omupe goku muna noku tekula iimeno yawo. Ohaya pulula nembakumbaku noku yelekanitha iimeno ya pitithilathana po omahala opo yi mene nawa ya andjuka. Shika ohashi eta eteyo ewanawa oshoka uuna iimeno yi uvite ombepo ohayi kala yili nawa

Aanafaalama ohaya kala yena omiti dhiiyimati. Ohaye dhi sile oshimpwiyu nokudhi tekela nawa, opo ya mone mo eteyo ewaanawa. Uuna iiyimati yapi noya kola ohaye yi likola ko noku yi fala pomahala gomalandithilo. Aantu ohaya ende po nduno taya landa iiyimati mbyoka.

Omahala gomavululukilo ogendji ohaga kala gena uundama wokuyoga. Uuna kuna uupyu omuntu ohaka yoga owala mokandama, nokuli aantu oyendji oye hole oku kala momeya. Ohaya kutha nduno uupundi wawo e taya kala ya kuutumba komunkulo gokandama. Shika ohashi e ta omuntu a kale uuvite ombili.

Mongaashingeyi aanamapya ohaya longitha omukalo omupe goku tekela iimeno ihaya kala yatega omvula yiloke opo iimeno yimone omvula ,aawe ohaya longitha ominino ndhoka hadhi matuka omeya nokutekela iimeno okuza pomakota iimeno ohayi kala shili yu uvite omeya oma waanawa nohayi koko pethimbo.

Mokati koondundu nenge momamanya ngoka haga kala ga tuntumana, ohamu kala muna iinamwenyo mbyoka hayi kala miikunino yiinamwenyo. Iinamwenyo mbyoka ohayi nana nduno aataleli po oshoka aatalelipo yamwe oyena ohokwe yoku tala kutya iinamwenyo oyatya ngiini, nokuli ohaya futu oshimaliwa ya wape yeye yeyi tale.

Omahala ogendji omawanawa ohaga kala gi ikalekelwa no gena ombepo ya gwana geli mokati komiti. Pehala ngele opuna omiti dha andjuka nawa nodha hapa nawa ohapu kala puna ombepo ombwaanawa nohapu kala tapu vulu oku vululkilwa omuntu. Shika ohashi eta nduno aantu mboka taya ende omahala no mahala ya fute oshimaliwa noku kala pehala mpoka.

Mongaashingeyi aanafaalama ohaya longitha omukalo omupe ku kwata oohi. Ohaya kwata oohi komulonga eta ye dhi tula muundama uushona, moka ha ye pele mo iikulya nomiti yokudhi panga. opo ya paluthe omazimo gawo.

Mongashingeyi omambakumbaku omanene ohaga longithwa oku teta omwiidhi ngoka hagu tetwa nembakumbaku lyina omatemo. Uuna omwiidhi gwa tetwa ohagu gongelwa nduno go tagu nyanyulwa neshina ekwawo lyili kombinga hoka, nokuli iikulya mbyoka uuna ya nyanyulwa ohayi landithwa po kaanafaalama mboka ye na oongombe.

Pokati kiiti noshowo momakuti ohamu kala muna omadhila goludhi kehe. Omadhila gamwe ohaga kala omatilithi, nogamwe oga talikako haga hunguna omipya nenge uuwinayi. Nokuli aantu oyendji ohaya tila omadhila ngoka omawinayi haga kala galonda kiiti iikukutu.

Aanafalama mongaashingeyi ohaya longitha omukalo omuwanawa gokumeneka iimeno shika oha ye shi ningi taya longitha omashina gokupulula noshowo gokukuna. Iimeno ngaashi oomboga ohadhi kala dha ziza nawa noha ye dhi landitha kondando yili nawa noha yi imonene mo oshimaliwa.

Oshikondo shuunamapya mongashingeyi ohashi longitha omashina gokuteta iimeno nenge goka haga teya iimeno. Uuna iimeno nenge iikwamboga mbyoka ya wapa okuliwa, omashina ohaga teteko nduno iimeno mbyoka, nokuyi moonayilona dhoka hadhi landililwa.

Mokati koondundu nomamanya ohamu kala mwa mena oomwiidhi osho woo uuhwa uuwanawa, shika ohashi nana aataleliipo oku za kiilongo niilongo, yena ohokwe opo ye ye yatale omahala ngoka omawanawa, shika ohaye shi ningi uuna taya futu oshimaliwa yo taya pewa epitikilo yaka tale oondundu.

Aanafaalama mongashingeyi oyo aayamba dhingi, oshoka ohaya kala ye na iikunino ya hapuka nawa, ya kunwa nawa noyi na iimeno tayi monika nawa. Shika ohashi eta nduno ya mone eteyo ewanawa, yo ya landitha iimeno nenge eteyo lyawo yo taya mono mo oshimaliwa shoka taya ka landa oonkenya nokukuna wo iimeno iikwawo.

Iikwamawawa oyindji oha yi gandja oshimaliwa moshilongo, noha yi kala yi na onyama ombwaanawa. Aantu mboka ye na uunongo noye shi okusila oshimpwuyu iikwamawawa oha ye yi mono, taye yi tula pehala mpoka ta yi kala po oyindji nawa, noha ye yi pe iikulya opo yi vale yo yi wape yi landithwe.

Aasamane yeli yaali. Gumwe okuli meni lyo ka ndama okuutumba, omanga omukwawo a kutumba ko mu nyonyolo go kandama. Otashi u like yeli megumbo lye kuma, ta ya tala nduno mo kandama tashi vulika oku kala muna oohi nenge muna omafuma. Oka ndama hoka okeli po kena omeya omazizi, taga u like gena uukolele.

Aanafaalama mongaashingeyi ohayi imonene oshimaliwa okuza moshikondo shoohi. Ohaya kwata oohi momilongo nokudhitula muundama moka haya tula omeya nosho woo iikulya. Uuna oohi dhili momeya gagwana noku pewa iikulya yagwana ohadhi indjipala mbala nohaye dhi landitha po meni nokondje yoshilongo.

Omahala ogendji ohaga kala gena uundunda woma vululukilo moka aatalelipo hayeya okukala uuna kayena mpoka taya zi. Aantu mboka haya kala muundunda muka ohaya futu nduno oshimaliwa opo a vule oku kala tazi mo kandunda moka ye ta tala eshito shika ohashi eta oshimaliwa koshilongo oshoka ethimbo olindji oshimaliwa ohashi kala oshindji.

Mokati kiihwa nomakuti ohamukala muna omiti ndhoka hadhi kala iinamwenyo iitilithi ngaashi omahwiyu. Iinamwenyo yimwe ohayi monika nduno uusiku oshoka omutenya ihayi monoko. Iinamwenyo mbyoka ngaashi omahwiyu ohakuti oyafa uumbishi, oshoka ohayi hunganeke iinima iiwinayi yaalodhi noyaantu mboka haya endele koonkambo.

Aatalelipo oyendji ohayeya koshilongo okutala oondundu oonene oshoka ina yedhi mona nale kiilongo yawo, manga omutalelipo ina ka tala oondundu ndhoka okuna okufuta osimaliwa opo nduno aye oka ante ante moma kololo goondundu noku tala sho a hala oku tala, oondundu ohadhi gandja oshimaliwa koshilongo oshoka ohadhi nana aatalelipo oyendji.

Omahala ogendji goma vululukilo nenge goma talelepo ohaga kala gena uundunda wa hongwa nawa nowu ukilila nawa. Uundunda mboka ohawu kala nduno tawu lala aantu mboka taya talalepo haya kala nduno taya silwa oshipwiyu ena oka ndunda moka ha lala takushi ongula taka ningilwa okothiwa.

Omagumbo gopashinanena ohaga kala gena oondunda ombwaanawa, nokuli ngele omweya omuyenda ohasilwa oshimpwiyu, ondunda hayi kala yayalwa nawa yatulwa omalapi ga yela nawa. Nomuyenda ngele eli mondunda mono oha kala uuvite etumba nokwasilwa oshipwiyu, shika ohashi kala wo nomoohotela mono aantu haya vulu okuya yakalalemo nande omasiku gontumba eta futu oshimaliwa shiikwatelela kutya okwa kalamo omasiku gethike peni.

Aanafalama mboka haya munu oondjuhwa oyena omukalo omuwanawa go ku imonena oshimaliwa. Oondjuhwa ohaye dhi tula owala miikunino iinene yo taye dhi pelemo iikulya noku vala, nokuli ohadhi vala omayi ogendji ngoka haya landithapo nahaye dhi landithapo wo una dha koko.

Omahala ngoka ga nika ombuga uuna ga lokwa evi ohali kunguluka nduno eta li kala lya vundakana . Ashike uuna inaa kulokwa evi ohali kala lya ngundumana nawa lyatholoma po oondeyina ndhoka aantu haya kalonda kudho nokudhana. Shika ohashi kwashilipaleke kutya evi oli na oonkondo.

Mombuga ohamu kala muna iimeno mbyoka yina oonkondo. Iimeno hayi kala mombuga inaayi lokwa, mevi ekukutu, ashike ohayi kala owala ya hapuka. Iimeno mbyoka ohayi kala ya ya li kako ya simana noyina oshilonga, nokuli ohayi kala ya shangwa mondjokonona yoshilongo.

Aanafalama onkene taya ilikolelele oshimaliwa okuza moohi shoka ohaye shi ningi uuna taya kwata oohi okuza momilonga nokudhi ningila oonete nenge oondama moka hadhi kala, ohaye dhi tulilemo omeya nosho iikulya tadhi kala tadhi li sigo dha koko.

Aalondi yomamanya dhingi nenge nditye aataleli po mboka yena ohokwe yoku londa omamanya nenge oondundu ohaya futu oshimaliwa koshilongo ye ta pewa epitikilo a ka taa ntaande noku talatala moondundu. Ohaya kala nduno ya zala omagala goku ya gamena noongaku noshowo iikutu yoku ya gamena taya londo komapaya mokutala pombanda yoondundu yena oka tale ko nawa.

Mokati komakuti oha mukala omadhila omatilithi go omadhila gamwe ohaga kala taga tema uusiku gena omeho gafa gomambishi shika ohashi eta uumbanda kaantu mboka inaayigilila uusiku.

Omahala gamwe ngoka ga nika oombuga oha ga kala ge na omamanya omanene, ngoka ha ga ka la taga monika nawa. Omamanya ngoka oha ga nana aatalelipo oku za komahala gi li nogi ili. Aataleelipo oha ya futu oshimaliwa opo ya ka tale omamanya, yamwe oha ya londo kombanda yomamanya ya tale shoka shiliko. Shika oha shi eta oshimaliwa moshilongo.

Efuta olyo oshinima oshiwanawa oshoka ohali kala lina ombepo ya yela ko okuna eimweneneno. Mefuta omuna iinamwenyo ya yooloka mbyoka hayi naana aataleli po yeye ya tale kutya oshike shoka shili mefuta, nokuli aantu yamwe oye hole okuya kefuta oshoka oye uvite kuna ombili nookwa talala nawa.

Mefuta omuna oohi dhomaludhi nomaludhi, dhina ongushu ya yoolokathana. Oohi dhimwe odhina ondilo na otadhi eta oshimaliwa moshilongo. Omahala ngono gokulwata oohi ohadhi kwata nduno oohi dhondilo taye dhi landitha kiilongo yi ili, taya mono mo oshimaliwa. Oohi nokuli nge odhindji omvula ndjoka oshilongo ohashi kala shina oshimaliwa.

Aanafalama oyendji oyena oshimaliwa sha kola shoka haye shi longitha uuna ya mono oondjuhwa dhoka haya mono. Oondjuhwa ohadhi pewa nduuno iikulya e tadhi vala omayi ogendji ngoka omunafalama ha landitha, nokumona mo oshimaliwa. Nokuli oondjuhwa ngele odha vala nodha kala odhindji ohedhi landitha po e ta kala po nooshona.

Aanafalama mongashingeyi ohaya munu oohi, shika ohaye shi ningi uuna taya kwata oohi momulonga omunene, eta yedhi tula muundama moka haya tulamo omeya osho wo iikulya, ohaya tulamo woo omiti opo dhi gamene oohi kadhi mone omikithi osho kaa dhise komikithi, shika ohashi eta oohi dhi kale dha hakuka nawa, opo ya vule oku dhi landitha koondando dhili nawa.

Aanafalama nenge ndi tye aanahambo mongaashingeyi oyo yena oshimaliwa dhingi, oshoka omuntu oha kala ena oongombe odhindji nenge oshigunda oshi dji, shoka ha fala owala kohambo, eta tulako omuntu ngoka tedhi tonatele. Oongombe dhika ohadhi gandja omahini omawanawa no tadhii gandja onyama ombwaanawa ndjoka ha landitha no ku monamo oshimaliwa.

Onkene ngaa aantu ko shikando shuu namapyataya longitha omikalo odhindjidho kukaleka eliko lyo shilongo lili pombanda. Ohaya longitha nduno omukalo go kula omeya mo minino ndhoka hadhi andjanekwa ko mahala gi iki no gi ili, hoka aantu haya kutha, nonduno ohaya gandja oshimaliwa uuna omuntu a hala opomba yi kale megumbo lye.

Onke nga oshikondo shuunamapya tashi longitha uutekinolohi, omukalo goku kuna nenge goku sila ooshipwiyu iimeno. Aantu haya longitha omashina ngoka haga kala ta gape iimeno okamutenya nenge taga tekele iimeno nenge omashina ngoka goku gamena iimeno kaa yipye komutenya.

Opuna omahala gamwe omawanawa ga thethenga nawa nogena omamanya. Omahala ngoka ohaga talwa nduno kaakonakoni ngele ogena okawe nenge wo otaga vulu okuningwa omina. Nokuli aakonakoni nhele oya mono kutya ehala ndyoka olina okawe oha yeli ningipo lyomina.

Uuna kuna omvula yaloka nawa, nokuna iihwa ya hapuka nawa, ohaku kala taku monika nawa. Omiti hadhi kala dha ziza nawa, nodha mena dhili pamwe, dha kundukidha ondjila. Shika ohashi eta nduno yeye moshilongo, taya futu oshimaliwa opo yaye momakuti, yaka tale nkene muli.

Mombuga omuna omiti omiwanawa dhapumba nodha tseyika nawa kiilongo niilongo nokuli aatalelipo okuza kiilongo niilongo ohaya futu oshimaliwa opo ya tale omiti ndhoka haya mono muumbo yahala oku dhi tala nomeho gawo yoyene. Omiti ndhoka ohadhi kala tadhi monikanawa oshoka odha pumba nohadhi kala tadhi monika dha hapuka nawa nenge odhii mokati kombuga mwana omeya ga gwana.

Onkoshi Shinime shaWakemba mwene gwokuti. Onkoshi ndjika oshinamwenyo sha nika oshiponga nonando hashi kala shi imwenena ohashi vulu owala okulya iikwawo uuna sha say ondjala nenge uuna sha hindwa komweenanandjila e li mpoka teende. Onkoshi ihayi hindwa nandenande oshoka oya nika oshiponga nohayi hanagula po shoka tashi yi hindi noonkondo adhihe.

Aanafaalama mbono ye na ohokwe yoku muna oohi ohaa mono iimaliwa. Ngele oya kunu oohi dhawo muundama ohayedhi tekula nawa dhi koke yo yedhi landithepo yi imonene oshimaliwa.

Aalondi yoondundu mbyoka haakala yalonda nokutalatala yena okatale konawa taazala iizalomwa Ngaashi omagala noongaku dhokuyegamena ohaakala nduno taya tala pokati nenge kombanda yondundu kutya eshito olili ngiini

Oondundu oonene noshowo omamanya ngoka haga kala ga kundukidha oondundu ohaga nana aataleli po okuya noku eta oshimaliwa moshilongo. Uuna omutaleli po a tala oondundu ndhika mefano oheya moshilongo eta futu oshimaliwa ta ende ta tala mokati koondundu, shika ohashi gandja eliko lyoshilongo oshoka aataleli po ohaya gandja iimaliwa oshindji.

Aanafalama oyendji ohaya mono oshimaliwa okuza moohi ndhoka haya kala yatula muundama noku dhisila oshimpwiyu. Shika ohaye shiningi uuna yakwata oohi dhawo okuza komilonga noku dhisila oshimpwiyu. Uuna oohi dhagwana oku landithwa, ohaye dhi landitha yo taa mono oshimaliwa.

Aanafalama mongaashingeyi ohaya longitha omukalo omupe gwoku tekela iimeno. Ohaya tula nduno omeya mominino ndhoka hadhi ende tadhi tekele iimeno. Shika ohashi e ta iimeno yikale yina eteyo ewanawa, oshoka inayi tega owala omvula yiloke. Uuna kuna oshikukuta nenge kwaana omuloka, iimeno mbika ohayi mene nawa.

Omahala gomaimweneneno nenge omahala goku vululukilwa ohaga kala gena ombepo ya andjuka nawa nogena uundama mono aantu haya yogo uuna yu uvite uupyu. Shika ohashi ningwa oshoka kakele koku kala kwayela ohaku kala nduno kuna uupyu ethimbo kehe. Aantu nokuli ngele ka yena omeya ohaya vulu owala ya kanwe omeya mokandama moka.

Mongashingeyi aanafalama oha munu oohi. Oha kwata oohi okuza mo mulonga nokudhi eta moondama moka haa tula omeya noshowo iikulya yoohi. Ohaya tulamo wo omiti okukeelela oohi kuuwehame una oohi dhi uvite ombili ohadhi vala oohi odhindji dho tadhi landithwa mu ze oshimaliwa.

Mombuga nenge moondundu Moka hamu kala muna iimeno iiwanawa ohamukala woo omiti ndhoka dhi holike koyendji nodhasimana. Oha mukale woo iigwanga nenge iimeno mbyoka yapumba nohayi monika nawa .Shika ohashi nana aatalelipo yeye oku tala iimeno mbyoka nkene yili.

Aantu mongaashingeyi yokoshikondo shunamapya nosho woo shuunimuna ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga pulula taga tete po omwiidhi nokuyelekanitha evi li vule oku kunwa. Shika ohashi ningi oshipu oshoka aantu ihaya longitha we iipululo nenge oongombe ya yelekanithe evi.

Aanafaalama ohaya longitha omukalo omupe goku ilikolela oshimaliwa, uuna taya longo momapya nenge moofaalama dhawo, nokuli aanafaalama mboka ye na oonkondo ohaya kala taya kunu omakunde noshowo iimeno yimwe, mbika hayi gandja oshimaliwa uuna ya landithwa.

Aanamapya oyendji paife oha ya munu oohi. Aanamapya oha ya kutha oohi okuza komulonga omunene, noku dhi tula muundama mboka ha wu kala wa yela nawa. Oha ye dhi tulile mo iikulya nomeya, noha ye dhi sile oshimpwiyu. Oohi ndhoka oha dhi vala eta dhi kala odhindji, naanamapya oha ye dhi landitha, komahangano omanene eta ya mono oshimaliwa.

Opu na omahala gamwe gomavululukilo omawanawa ge li mokati komwiidhi nenge mokati kiihwa ashike oge na okambepo okatalala nawa aantu oyendji ohaya kala ya hala okuuva eyimweneneno nenge ya hala okuuva ombili ohayi owala komahala hoka ta yalapo shoka ta yalapo e takala akutumba ta tala uuyuni. Omahala ngaka oge li ga simana moshilongo oshoka ohaga kwathele wo naatalelipo mboka kayena mpoka taya kala.

Aanongontu mboka ye li pomidhingoloko oshowo omakuti oha ya kala taya tsike omiti shika oha ye dhi tsike uuna kehe ethimbo omuntu a tete omuti oha tsike omuti omupe noha shi eta eliko li kale lya andjuka nawa uuna moshilongo mu na omiti ohamu kala tamu monika nawa.

Oohi odho dhimwe dhomiishitwa yaKalunga mbyoka hayi gandja eliko koshilongo. Oohi odhili omaludhi ogendji dho odhina oma lwaala gayooloka, nokuli opuna oohi dhimwe dhoka dhina ondilo nohadhi landithwa owala kondje yoshilongo nohakuzi oshimaliwa tashiya moshilongo.

Oongombe oombalama oombwanawa dha hapuka nawa, dhili momwiidhi tagu u like omuwanawa noonkondo. Oongombe ndhika odha zala uupapa uumbulawu. Adhihe otadhi ende dha landulathana nothing etso mukumo moku dhi tala. Oongombe ndhika odho mawaala omatiligane. Oongombe ndhika otadhi ende dha nyanyuka nodhi uvite ombili.

Omusamane gomukokele tuulike a nyanyukwa no kuna okakiti pombunda , ta talataala moshikunino she nenge mempya lye moka muna omapungu, noomweenge nomakunde ga hapuka nawa. Omusamane nguka otashi vulika ,uuvite nawa nokwa nyanyukwa moku mona e tewo lye lili ngiika . Iinima mbika oya ziza nawa shili noonkondo.

Oondolopa dhimwe ohadhi kala ombwanawa noonkondo. Ondolopa hayi kala owala ya tema uusiku nomutenya hayi kala yi li komulo gwefuta hono haku kala ku na oondunda dhokulala. Aantu yamwe ohaye ya nduno momahala ngoka taya kala ya tala efuta nkene taa li inyenge yu uvite ombili. Omahala gamwe ohaga kala ga yela shili noga silwa oshimpwiyu.

Mokati koondundu oombwanawa ohamu kala mu na omamanya omawanawa, oshowo uuhwa uuwanawa uushonashona, mboka hawu nana aatalelipo. Aatalelipo ohaya zi nduno kiilongo niilongo, taye ya moshilongo yo taya futu oshimaliwa ya wape ya ka londe koondundu, yo ya take iimeno mbyoka.

Mongaashingeyi ehumo komeho olya ninga uunamapya owo oshikondo shimwe hashi zi eteyo ewanawa. Oshoka ngele uunamapya tawu longitha omashina nosho woo omikweyo ndhoka hadhi tekele iimeno, iimeno ohayi mene nawa ya elekana na oyuuvite ombepo.

Omahala ngoka ga nika oondundu nomamanya ohaga kala omawanawa noga mena omiti noshowo iihwa mbyoka iiwanawa hayi nana aatalelipo. Omahala ngoka ohaga kala nduno ga kundukidhwa komwiidhi nomamanya omanene nene. Nokuli omutalelipo ngele okwe dhi mono mokafo oheya owala eta futu oshimaliwa eta tala nomeho ge yemwene.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe hashi kala sha mwena nosha ilongelela. Ohayi kala nduno tayi kokota iiti yawo yo tayi nu omeya. Ondjamba ihayi hindi, ashike ngele oya hindwa ohayi vulu okumonitha omuntu oshiponga. Aantu yamwe oye hole okuyi hinda taye yi kwatakwata nokudhana nayo, ashike inaya tseya nkene ya nika oshiponga.

Omahala ngoka haga kala gena uuhwa uushona wa mena pomakota goondundu nosho woo uumanya mboka hawu kala wuli pomakota guuhwa . Ohaga nana aatalelipo. Aatalelipo oyendji ohaya kala yena ohokwe yoku talelapo omahala ngoka . Ohaya gandja oshimaliwa yaka tale omahala ngene taga monika.

Okadhila ka thikama koshiti oshikukutu shoka shi li mongoya mokati mu na iihwa ya yoolokathana. Okadhila haka ohaka vulu nduno okukala ka tala oshinima keshi tila nenge ka tala oshinima shoka shi li po ihaashi kala po shito nenge taka londodha omuntu te ende pehala lya puka, taka lili nduno ye omuntu ta londoka nduno kutya otashi vulika pehala mpoka pu kale oshinima oshikumithi nenge shi li po tashi mu monitha oshiponga.

Onkanga yili pomwiidhi yili nuunimwena wayo tayi yangele uunimona wayo. Onkanga oyo yimwe yoshinamwenyo shoka sha pumba no ihashi monika kehe esiku. Oshinamwenyo shika ohashi kala ndu o nuunimwena washo ngaashi owala ondjuhwa hayi yanga nokupa uuyuhwena wayo nasho oshowo hashi longo ngaaka.

Komunkulo gomulonga oha ku kala kuna iinamwenyo ya nika oshiponga, iinamwenyo mbyoka ohayi kala nduno ya tonatelwa kaantu mboka taya gamene aatalelipo. Aatalelipo yamwe oyena okalekonawa na ohaya kala ya hala okutala iinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga. Omanga omuntu ina enda ko komunkulo gomulonga oha kala a lombewa kutya "ino kwata oshinamwenyo", ashike aantu yamwe oyena okalekonawa.

Omahala gomavululukilo nenge omahala ngoka haga longithwa okutaambako aatalelipo nenge okulaleka aantu mboka kayena mpoka taya lala ohaga kala ga silwa oshimpwiyu noga yelekana nawa nogena iipumbiwa ayihe yomuntu a pumbwa. Ohaga kala wo gena uumbo mboka hawu gandja omahokololo omawanawa.

Mongashingeyi aanafaalama ohaya longitha omukalo omupe gokupungula omeya moondama moka haya tula mo oohi. Uuna yedhi kwata komulonga omunene ,shika ohashi eta nduno oohi ndhika dhi kale dhu uvite ombili uuna tadhi pewa iikulya ya gwana noshowo omiti dhokudhikeelela komikithi.

Aanafalama mongaashingeyi ohaya munu oohi, ndhoka haya kwata komilonga ominene, nokudhi tula momatemba, noshowo moondama dhomeya. Shika ohayeshi ningi uuna yahala okwiimonena oshimaliwa, yakale taya kongo oshimaliwa moku landitha oohi ndhoka. Oyendji ohaya mono oshimaliwa, oshoka oohi ngele dha tana, ohayedhi landitha.

Ohauto onenene ontokele yobaki yi li mokati koondundu nenge omamanya. Oyi li pehala pwa yela nawa tashi vulika yi na aatalelipo mboka ye ya okutala oondundu oshowo omamanya nokutala eshito alihe.

Omahala ogendji omawanawa ohaga kala ga kundukidhwa komiti uuna dhi na uukolele. Ashike ngele omiti kadhi na sha uukolele ohadhi gandja ombepo ompyu. Shika ohashi eta nduno pehala mpono kaapu kale aantu ya nyanyukwa oshoka omuntu oha kala owala pehala mpono pu na ombepo ya yela.

Okumuna oohi Aantu oyendjiyendji ya ngundumanena ondaama ndjoka yi na omeya nokohi oku na oohi ndhoka tadhi dhana nawa nodhi li menyanyu, oshoka oohi ohadhi hupu owala kohi yomeya. Aantu mbaka otaya tala nokatalekonawa taya konakona kutya oohi ndhika odhi li po tadhi huou ngiini nuuna tadhi tekelwa omeya ngaka.

Aantu otaye ende okuza kiilongo niilongo taye ende taya talele po omahala ngoka omawanawa, omuntu, uuna uvite ena oshimali nokwapumbwa ombili yokomwenyo oheende owala tagandja oshimaliwa ye tayi pehala mpoka ahala okukala shika ohashi eta omuntu akale ena uunongo weshito.

Uunamapya ohawu gandja oshimaliwa keliko lyoshilongo. Aantu yamwe ohaya kala ya kuna oonyanga ndhoka hadhi landwa noku landithwa kiilongo yi ili no yi ili. Dhimwe ohadhi landithwa owala meni lyoshilongo moka hadhi landithwa kaanangeshefa nosho woo kaantu yopawumwene. Aantu yamwe ohaye dhilanda noku ke dhi landitha osho hashi kala ngaaka sigo eliko tali tana.

Aantu ohaya kwata oohi momulonga nokudhiteta. Opo yedhi landithe kaatalelipo. Aatalelipo oyendji ohaya kala yahala yatele kutya oohi ohadhi monika ngiini uuna opo dhazi momeya. Shoka ohashi ningwa nduno komunkulo gomulonga haku kala kuna aatalelipo osho wo aalandithi yoohi. Aalandithi yoohi ohaya kala yena oombapila tayi gandja uukwatya kutya oohi ndhoka oyedhi pewelwa epitikilo okudhikwata.

Ongolo oyo shimwe sho miinamwenyo mbyono ya fa onkambe nenge oondongi, oshinamwenyo shimwe sha pumba noshi holike kaantu oyendji, nokuli ohashi kala sha mwena, ihashi hindi sho ihashi ningi uuwinayi. Nokuli iinamwenyo yoludhi ndoka oya pumba momahala ogendji, onkene aatalelipo ohaye ya oku yi tala kiilongo niilongo.

Oshikondo shuunamapya ohashi ilokolele oshimaliwa okuza miimeno ndjoka hashi landitha, nokuli aantu olundji ohaa mono mo oonyanga odhindji dhoka hadhi tumwa kiilongo niilongo shika ohashi ningwa uuna aantu taamonoko oshimaliwa shoka hashiya shilongithwe miinima yi li po yoshinamatsa.

Uuyuhwena wu li pehala mpoka tawu yanga wa tulwa nduno moshikunino, wu li mo wa tegelela okupewa iikulya nenge wa tegelela okupewa omayakulo ngaashi omiti, nenge okutalwa ngele oyi na omikithi. Uuyuhwena mbuka ohawu kokekwa owala mboka tawu koko e tawu ningi oondjuhwa oonene, tadhi vulu okuliwa nenge okulandithwa. Aantu taya landa nduno nokuninga oongeshefa yadho.

Aantu mongashingeyi ohaya munu oohi kuyoyene, inaya pumbwa nokuli okukala taya landa oohi moositola. Ashike ohaya ningi uundama womeya taya tula mo oohi, no ku dhi sila oshimpwiyu. Ohaya tula mo wo omiti dho ku gamena oohi komikithi, noohi dhika uuna dhi li muuwanawa ohadhi vala nokulandithwa wo. Aantu taya mono mo oshimaliwa.

Ehumokomeho olye eta uuwanawa owundji moshikondo shuunamapya. Aantu ohaya longitha omashina okuteta iimeno, nenge okukuna iimeno. Omashina ngoka ohaga tekele wo iimeno, niimeno ohayi koko ya yelekathana nawa, oshoka oya silwa oshimpwiyu. Omashina ngoka gomuunamapya ohaga vulu okutekela iimeno, pwaa na omuntu ta kunu yemwene.

Aanafaalama mongaashingeyi, ehumokomeho olye ya ningila epu oshoka ohaya longitha omambakumbaku gokupulula noshowo omashina goku yelekanitha evi noshowo omashina goku kuna noshowo omashina goku teya . Nokuli omashina gamwe ohaga tete omboga, uuna omboga ya adha okumuwa.

Omamanya omanene haga kala omawana ohaga nana aatalelipo oshowo aantu mboka ya hala oku kega tala, omamanya ohaga kala ga nika oshiponga nokuli aantu ohaya kala ya londodhwa kutya ino li guma oshoka ohali vulu oku gwa ko noha li monika omuntu oshiponga, aatalelipo wo ohaya zi kiilongo niilonga taya futu oshimaliwa ya katale omamanya.

Mongaashingeyi aanamapya ohaya longitha omukalo omupe goku kuna iimeno. Ohaya longitha nduno omashina ngoka haga kokeke iimeno hayi kala ya tulwamo ya elekana nawa nokuli yina ombepo ya gwana. Iimeno ohayi mene nduno yuukilila noyina ehapu nohayi tsapuka tayi endelele. Noku ima iiyimati iiwanawa. Shika ohashi eta etewo ewanawa yo taya mono mo oshimaliwa uuna ya landitha etewo.

Oshikondo shuunamapya ngaashingeyi ohashi kala sha kuna oomboga dhoka hadhi kala tadhi monika nawa, shika ohashi ningwa uuna a pulula nembakumbaku noku a ndjakaneka evi nokuli tekela nawa lyikale lyamuka nawa. Nokuli iimeno ohayi mene yayoolokana nohayi mene yili kokule.

Komukulo gwefuta ohaku kala iinamwenyo yi ili noyi ili, yimwe yomiinamwenyo mboka hayi kala tayi hotele okamutenya komunkulo gwefuta nokupulakena ombepo ontalala oyo oombwa dhomomeya dhoka dhina oshilonga nodhina ongushu yoshimaliwa shili pombanda, nokuli oombwa dhomomeya ohadhi landithwa owala koohandimwe.

Aatalelipo yeli moka wato yeli momulonga taya ende noku talatala. Kooha dhomulonga okuna woo omiti dha ziza nawa . Kuna oondjamba tadhi ende tadhi talatala nodha kumwa nosho woo aantu yedhi tala. Shika oshiwanawa noonkondo oshoka ohokala wu uvite oka mbepo hoka inoo uva nale noku mona shoka inoomona nale.

Mongashingeyi aanafalama ohaya munu oohi, haye dhi kwata komulonga omunene nokudhi eta muundama nenge momatale ngoka geli popepi nomagumbo gawo. Ohaye dhi tulile mo nduno omeya ga gwana, noshowo omiti dhoku dhi gamena komikithi noshowo iikulya opo dhi kole dho dhi vale.

Uunamapya wopashinanena moka mbakumbaku ha pulula owala aantu taya kunu nduno pomakota taya tulapo ominino dhoka tadhi tekele. Iimeno mbika inayi pumbwa nduno oku tegelela ethimbo lyomvula opo yi lokwe, ohayi pewa owala omeya esiku kehe.

Aanahambo nenge nditye aanimuna oye na omikalo omiwanawa dhokumuna iimuna. Ohaa tula nduno oongombe dhawo kohambo nenge tu tye koofaalama, etaa tulako omuntu ngoka ta kala ye dhi tonatele. Oongombe ndhika uuna ta dhi tonatelwa nawa oha dhi vala oonkwawo odhindji, noku gandja oonyama ombwaanawa, nomagadhi omawanawa ngoka ha landithwa.

Aantu mboka yena ohokwe nuunongo muunamapya ohaya longitha oonkondo dhawo opo yakune iikunomwa yo yamonemo iikulya. Aantu mbano ohaya pulula nduno nomake gawo nenge yalongithe embakumbaku nenge iipululo opo yawape yatutike evi yo yatulemo oonkenya dhimene dhodhiwape okuyapa iikunomwa.

Eshito olyo oshinima oshiwawa hali kala lyina omiti omiwanawa noshowo oondundu niikwawo hayi kala mombanda, nokuli eshito ewanawa ohali gandja uunongo koshigwana nokuli aantu oyendji ohaya gandja oshimaliwa yawape okutala eshito koshilongo shi ili, shika ohashi gandja nduno eliko.

Aantu oyendji oyena omukalo omwaanawa oku kala yena oohi nokutekula oohi. Ohaya ningi oondama moka haya tula mo oohi moka hayedhi tulile mo omeya niikulya yagwana. Uuna oohi ndhoka dhakoko nenge dhavala ohayedhi landitha po.

Mongashingeyi uunafaalama owaningwa uupu na owaningwa dhingi kehumo komeho oshoka omuntu ohalanada owala okashina ke kokupulula nokuyaga pomakota giilya, eta longitha opomba nenge omunino gomeya ngoka hagu ende tagu tekele piimeno ina pumbwa nande okutegelela ethimbo lyomvula opo iimeno yimone omeya.

Unene omakunde ngoka ga kunwa melandulathano lyoofola dhambakumbaku, omakunde ngaka ohaga tekelwa nominino dhomeya ndhoka hadhi kala dhe enda pomakota. Inaga pumbwa okutegelela okukunwa pethimbo lyomvula, ashike ohaga tekelwa ethimbo kehe ga pumbwa okutekelwa, ohaga imi nawa nopethimbo uuna ga mona omeya ga gwana nawa.

Uunamapya wongashiingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku okupulula shoka ya hala okupulula yo taya longitha wo ominino dhomeya okutekela iimeno. Ina pumbwa owala a kale a tegelela omvula, oshoka shika ohashi kwathele iimeno yi wape yi koke nawa pethimbo ndyoka manga wo omvula tayi ya yi kwathele ko.

Mombuga nenge momahala ngoka ga nika ombuga nenge komunkulofuta ohaku kala kuna emvi ewanawa etiligane. Emvi ndyoka ohali nana aatalelipo, oshoka omuntu ngele owa lyata po oompadhi ohayi kala yafa tayi yi koshi yevi, ashike ohashi monika nawa noha shi uvitha omuntu nawa. Shika ohashi eta aantu oyendji moshilongo nenge mombuga ya fute oshimaliwa ya talele po omahala ngoka.

Oowa osho oshikulya shoka shi na oonkondo nosha simana sho oshi na ondilo moshilongo. Oweya ohawu landithwa nduno kiilongo niilongo oshoka ihawu mene owala moshilongo kehe. Monale momuthigululwakalo gwOshiwambo, oweya owa li owala hawu liwa komukwaniilwa.

Uunamapya mongaashingeyi owa ninga omashina ngoka haga longithwa okukuna nenge okupulula. Uuna omuntu a hala okukunasha, oha kutha owala eshina, ta pulula nokukuna, nokutula ominino ndhoka hadhi ende po makota giimeno. Iimeno ohayi mono omeya ga gwana, nohayi koko ya nyanyukwa.

Oondundu oonenenene hadhi kala dha kundukidhwa kiihwa iishona noshowo uundjila uuwanawa. Ohadhi nana aatalelipo koshilongo. Aataleli ohaya kala yena okataleko nawa nohokwe okuya ya tale oondundu dhika. Onkene haya futu oshimaliwa opo ye ye ya tale moondundu muka. Ohaya londo nduno koondundu nokukala taya talatala eshito.

OWindhoek oyo ondoolopa onene moNamibia no hayi ithanwa oyo oshilandopangelo shaNamibia. MoVenduka omuna oongeshefa dha yooloka, omuna oombaanga dha yooloka kehe ombaanga omo toyi adha moVenduka. MoVenduka ohamu kala tuu ohauto odhindji naataleli po oyendji, naantu oyendji mboka ye ya oku konga iilonga nenge oku gandja iilonga.

Uunamapya wopashinanena mpoka aantu ihaya tegelele we omvula oyo yi gandje omeya kiimeno opo yawape okupulula. Ashike ohaya longitha omukalo omupe gwokukutha ominino nokudhitula omeya dhikale tadhi tekele iimeno, ya wape yakune po iimeno yawo noya vule okumona eteyo ewanawa.

Mongashingeyi aanamapya ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo. Omuntu oha futu owala embakumbaku ndyoka tali pulula mepya nohali mana ko epya alihe. Shika ohashi ningwa owala muule wesiku limwe nenge gaali inashi fa nale sho aantu yali haya longitha iipululo hashi kwata omwedhi gu udha okupulula epya.

Aanafaalama onkene taya imonene iimaliwa momukalo gokukwata oohi okuza momulonga nokudhi tula moondama moka haye dhi pe omeya niikulya. Uuna oohi dha koko ohadhi vala nohadhi landithwa . Ohamu zi oshimaliwa sha kola shoka haya ikwatha nasho.

Mongaashingeyi aanafaalama oyendji oyena oondunge. Yamwe ohaa mono oshimaliwa okuziilila monyama yoshingulu. Omunafaalama oha kutha nduno iingulu ete yi tula moshigunda moka heyi pele mo iikulya nopo nduno ta kala teyi sile oshimpwiyu nokutala ngele oyina omikithi, uuna a mono ya kola nawa oheyi dhipaga nduno eta landitha onyama.

Omahala ngoka ge na omiti dha kukuta nomiwanawa ohaga nana aatalelipo, oshoka ohaga kala ge li mokati koondundu. Aatalelipo oyendji oye hole okutala oondundu, onkene ohaya gandja oshimaliwa yo taya ka londa komamanya taya tala nkene eshito lyo opala. Uuna ya mono oshimaliwa sha gwana oshilongo ohashi kala nduno shi na eliko ewanawa.

Aaniimuna yoohi, ye li popepi nondaama yoohi, ya tula mo iiyaha taya kutha oohi. Otashi vulika oohi ndhika taye dhi tala ngele odhi na omikithi nenge taye dhi kutha ye ke dhi pakepo nenge ye ke dhi landithe. Oohi ndhika ohadhi kala oombwaanawa, oshoka ohadhi kala dha silwa oshimpwiyu noonkondo.

Omakululambo, omisilu , nosho woo Oondundu oonenene dhoka dhili mokati koshilongo. Pooha mpoka opwa mena omwiidhi nosho woo iiti yimwe mbyoka ya mena. Moondundu omuna omamanya omanene nomashona.

Omamanya ngoka ga nika oondundu noshowo oondundu niihwa mbyoka hayi kala moondundu ohaga kala taga monika omatilithi komatango. Pethimbo etango tali yi mo ohaku kala kuna omilema. Nokuli ngele owa talela kokule oto hala wutye okuna olwithi. Omahala ngoka ohaga monika shili taga tilitha ashike opuna aatalelipo yamwe haya kala yena ohokwe nokutala kutya oshike tashi inyenge.

Aantu mboka ya huma noyena oshimaliwa ohaya landa oombakumbaku dhawe dhoku pulula momapya, nohaya pululile wo ooyakwawo nokumona mo oshimaliwa. Mongaashingeyi omuntu ngele owuna oshimaliwa oho landa owala mbakumbaku goye, ngoye tokala to pululile aantu puushiinda nenge pomahala ngoka aantu ota yeku futu oshimaliwa.

Iikwamawawa oyindji ngaashi oonkanga ohayi kala momahala gi imwenena nokuli ihayi monika olundji. Iinamwenyo mbyoka ohayi kala nduno ya tila aantu yokoompadhi, oshoka aantu oyendji ohaye yi dhipaga ya mone onyama. Iinamwenyo ya tya ngeyi ohayi kala yi na ongushu oyindji nuuna sha landithwa ohashi kala shi na oshimaliwa sha kola.

Aanangeshefa nosho wo aanafaalama mongashingeyi ohaya mono oshimaliwa sha kola okuza koshikondo shuunamapya. Shika ohashi etwa nduno uuna a longitha mbakumbaku oku pulula noku yelekanitha evi, yo taya kunu mevi lyina uuhoho wa gwana nawa. Iimeno ohayi mene nduno ya yelekana noya ukilila no tayi mono ombepo ya gwana nawa, tayi eta eteyo ewanawa.

Mongaashingeyi aantu oyena uukolele molwa omaudhano ngoka haya longitha, yamwe ohaya dhana omaudhano ngoka haya kayile okambasikela e taya tondoka nokuli momathigathano nga ngoka ohamu zi oshimaliwa shakola, omuntu uuna oye athiki tango nokambasikela ke oha mono oshimaliwa sha kola, noha sindana.

Aanafaalama mo ngaashingeyi ihaa longo we nuudhigu. Ohaa longitha omashina goku fula noku yelekanitha evi. Omashina ngoka oha ga fulu, noku nyanyula omamanya, noku ninga evi epu, tali gwana oku kunwa, noku meneka oonkenya. Shika oshi li oshiwanawa kaanafaalama, oshoka ohaa hala ye na ekuno ewanawa.

Uunamapya owo oshinima shimwe hashi gandja oshimaliwa keliko lyoshilongo . Aanamapya oyendji ohaya kunu iinima ya yooloka nohaya kala taye yi tekele. Iimeno mbyoka ohayi kala ya hapuka nawa nuuna omuntu eli eshi tala oheshi landa . Nokuli aanamapya yamwe ohaya landitha iimeno yawo kondje yoshilongo mono taya monomo oshimaliwa.

Aanafaalama ohaya muno nduno oondjuhwa nohaye dhi pe omanuwa oshowo iikulya yimwe . Oondjuhwa ohadhi li etadhi kala dha paluka nawa na odhina omayi ogendji . Aanafaalama ohaya kutha nduno omayi nokuga landitha po opo ya mone oshimaliwa shoku landa iikulya yoondjuhwa . Aanafaalama yamwe ohaya landitha po oondjuhwa uuna dha ningi odhindji .

Aanafaalama ohaya longitha omashina gopa shinanena, ngoka haga kala taga fulu noku yelekanitha evi opo ya vule oku pulu lapo nenge ya kune po. Oma shina ngoka oha geshi ningi oshipu, opo evi dji kale dja yelekana djo ota li menitha oontanga nosho wo oonkenya dhii meno.

Komunkulo gwefuta ohaku kala kwa yela nawa no kuna ehekevi ndyoka kehe gumwe ha kala a hala oku kwata momake ge ye mwene. Ohashi nana aantu oyendji okuza komahala gi ili nogi ili opo yaka talelepo efuta oshoka oya hala okumona nkene hali monika. Nokuli aantu oyendji oha yeya owala oku kala kefuta omasiku gaali na gatatu.

Oondundu nenge omamanya odho eliko enene koshilongo ,oshoka oondundu dhimwe ohadhi kala dhina okawe kohi. Onkene aanongoni ngele oya nongonona kutya kohi yondundu hoka okuna eliko ewanawa ohaya tulapo nduno omambakumbaku nomashina goku fula okawe. Uuna yamono okawe oha yeka landitha nduno kiilongo niilongo taya monoko oshimaliwa.

Aanafaalama ohayi imonene oshimaliwa mokuza mokukala taya munu oohi, yamwe ohaya kala yena iikunino yoondjuhwa omanga yamwe haya kala yena iikunino moka haya tula uuyuhwena wawo. Nokuli uuyuhwena oha yewu sile oshimpwiyu noku wupa iikulya nohawu koko eta tawu landithapo.

Omahala ogendji goma vululukilo nogo mainyanyu ohaga kala ga yela nawa nogena oolamba hadhi tema nawa nokuli aantu mboka yeli mohole nenge yeli pamwe nenge yahokana oyehole pomahala goludhi ndoka. Ohaya landa nduno shoka taya landa yo taya kala ya tulako oohapu tayanu no tayali shoka yapewa .

Aantu mboka yena oongombe oyo aayamba, oshoka oongombe oshinima shimwe sha simana koshilongo no hashi gandja oshimaliwa keliko lyoshilongo. Nokuli aantu yamwe oha yedhi fala kohambo ta yedhi tonatele nawa no hadhi kala dha hapa. Oonkiintu ohadhi vala uutana mboka aantu ha yewu landitha po nosho wo tadhi zi omahini aantu taya landitha ya mone oshimaliwa.

Mongashingeyi aantu ohaya munu oohi, shika ohashi ningwa uuna omuntu a kwata oohi komulonga nokudhi ningila uundama uushona mboka hawu kala wa gamenwa nowa tulwa uomeya ga gwana. Moondama moka ohaye dhi tulile mo nduno iikulya noshowo omiti dhokudhi gamena komikithi dhi ili nodhi ili.

Aanafalama ohaya pungula omeya gawo moondoloma ndhoka hadhi kala oonene nodha andjuka nawa, shika ohaye shi ningi uuna ya hala oku kala taya tekele iimeno yawo ethimbo nethimbo. Ohaya tula nduno omeya moondola moka etaga kala moka uule woomvula noomwedhi ashike ihaga yonuka.

Uuhwa uuwanawa mboka wu li komunkulofuta tawu ulike wa ziza nawa, ashike owa elekana nawa. Oto vulu okumona efuta kokule, ashike uuhwa mbuka owo nduno wa tameke tango. Ohawu gandja ombepo ombwanawa uuna we ya kefuta okutalela po noto uvu okambepo taka zi muuhwa mboka.

Aanafaalama mboka haya munu oohi oyeshi okudhi tekula nawa nohadhi kala dhu uvite ombili nohadhi vala e tadhi ningi odhindji. Ohaye dhi pe nduno iikulya iiwaanawa yokudhi kokeka nokudhi pa oonkondo nokuli uuna dha ningi odhindji ohaye dhi landitha po nduno yo taya mono mo oshimaliwa.

Mongashingeyi aanangeshefa ohaya longitha omukalo omupe goku muna Oohi. Ohaya kwata nduno Oohi kondama no ta tedhi eta momagumbo gawo. Mpoka haya ningi okandama okashona e taya tulamo omeya niikulya. Oohi ohadhi koko nduno moka, tadhi kala nduno mono sigo ethimbo lyawo lyokuliwa lyathiki.

Mongaashingeyi aanamapya ohaya longitha omukalo omupe goku kuna iimeno. Ohaya longitha nduno omashina ngoka haga pulula owala pehala lyoku longitha mbakumbaku. Omuntu ohayi owala meshina, eshina tali pulula kulyolyene lyo tali hadha pomakota giimeno mpoka hali kunu oonkenya ngele ota pulula nenege ta kunu.

Efuta lyo ehala limwe ewanawa lya nika eimweneneno nolyu udha ombili. Aantu oyendji ohaya kutha oohauto dha wo eta ya yi yaka kale ya tala kefuta. Yamwe ohaya kala nduno ya yala po ootenda dhawo ya kuutumba taya nu iikunwa yawo notaya ithaneke. Mefuta ohamu kala muna oohi, oondhila nosho wo iinamwenyo yimwe yina oshilonga.

Shimwe shomiiyamakuti mbyoka iinene osho ondjamba. Ondjamba oshiyamakuti shimwe shanika oshiponga ashike oshina ombili nokuli aantu yamwe inaya tseya nkene ondjamba yanika oshiponga onkene ohaya kala taya dhana popepi nayo. Ondjamba oya nika oshiponga noonkondo oshoka ihayi hindi omuntu ongele ngele yahindwa ohayi vulu okulyata nokunyanyagula shoka sheyi hindi.

Oohauto dhomalwaala omatokele tadhi ende mokandjila hoka ka taakana omwiidhi omunenenene ngoka gwa ziza nawa. Omwiidhi nguka ohagu vulu nee okukala tagu liwa kiimuna nenge okumuwa opo guwape gukaninge omagumbo ngono galongwa momwiidhi. Omwiidhi nguka ogo omwaanawa dhingi oshoka ogulipo gwa ziza nawa notagu monika gwa hapa

Eshito olina omahala omawanawa ngoka haga nana aatalelipo nosho woo aantu yaka tale nokufuta oshimaliwa. Omahala gamwe ogena iihwa yaziza nawa nosho woo iinamwenyo yili mo nomuntu oha kala anyanyukwa okumona oshinamwenyo shoka ina mona nale. Aantu ohaya futu nduno oshimaliwa yo taya katalelapo omahala ngoka oshimaliwa shino ohashi gandja eliko koshilong.

Omusamane nomukuladhi taya kwata oohi nenge tayedhi tula mokaponda moka muna omeya. Oohi ohadhi kala dhi uvite nawa uuna dhasilwa oshimpwiyu. Aantu mbaka otashi vulika aatonateli yoohi nenge aatalelipo yeya okunongonona uuwanawa woohi una tadhi munwa okuza megumbo kaishi owala mefuta.

Aanafaalama oyena omikalo odhindji dhoku kuna iimeno oshowo iihape, oshowo iikwamboga. Shika ohashi eta oshimaliwa moshilongo oshoka uuna iimeno mbyoka ya gandjwa eteyo ewanawa ohayi landithwapo nduno ko takuzi oshimaliwa shoka hashi gwedha keliko lyoshilongo. Aanafaalama ohaya landitha iinima mbika kaantu mboka yeyi pumbwa.

Aantu mboka ye li komunkulo gomulonga nenge ye li popepi nomilonga ohaya kala taya longitha omikalo dhi ili nodhi ili okukwata oohi. Yamwe ohaya longitha oombapila nenge oopulasitika ndhoka haya tula momulonga noohi tadhi yi mo nduno noku dhi kwata. Ohaya kala shili ya kotoka, oshoka noohi nadho odhi li po dha kotoka mongashingeyi.

Aanafaalama mboka aanongo noye na oonkondo dhokukuna oohi nohaya kala ye na oohi miikunino yawo. Ohaye dhi tulile mo omiti niikulya nohaye dhi sile oshimpwiyu. Uuna oohi dha koko ohaye dhi landitha po yo taya mono mo oshimaliwa sha kola.

Aanafaalama mboka yena uunongo woku muna oondjuhwa ohaya ilikolele iimaliwa. Oshoka ngele oondjuhwa odha tana oha yedhi landitha no haya imonene mo oshimaliwa. Oondjuhwa dhimwe ohadhi landithwa kiilongo niilongo ngaashi koAngola nokoBotswana. Ohaku zi oshimaliwa shoka tashi gwedha keliko lyoshilongo.

Mongashingeyi aanamapya ohaya longitha omukalo omuoe goku tekela iimeno ihaya tegelele we omvula yiloke opo iimeno yimone omeya aawe ohaya kutha ominino dhomeya tadhi ende pomakota noku tekelela iimeno. Iimeno ohayi koko nduno yahapuka no oyamona omeya gagwana nokuli ngele okuna omutenya omumvo ngono iimeno ihayi sipo komutenya.

Mokati koondundu ohamu kala mwamena iihwa iiwanawa osho wo omamanya shika ohashi eta nduno aatelipo yaze kiilongo niilongo ya tale eshito. Aantu yamwe oya hala ashike oku tala iihwa osho wo omamanya nohaya gandja oshimaliwa oshindji, opo ya vule yaka tale oondundu.

Ondama yokupungula omeya ashike otayi ulike yafa yategelela okutulwa oohi nenge yina oohi dhi kohinyomeya tadhi yogo. Ondama ndjika oyili po yina omeya omazizi tashi vulika gatulwa iikulya yoohi nenge omuti goku palutha oohi nenge goku gamena oohi komikithi dhi ili nodhi ili.

Ehumo komeho olya ninga omukalo guunamapya omupu. Aantu ohaya longitha omashina gokukuna iimeno nokuteya wo ohaya longitha omashina. Omashina ngoka oga longwa nuunongo nohaga kunu iimeno nawa nokuyi helelela nawa nokuyi teya nawa. Omashina ngoka ohaga endelele nohaga e ta eteyo li ninge epu. Aaantu taya landitha nduno iimeno yawo nohaya mono oshimaliwa.

Aantu mbono yena uunongo woku muna oohi oha yedhi thele uulambo uuwanawa moka haya tula ootenda dhomeya. Ohaya tula mo nduno omeya ga gwana iimeno tayi kala yili kokule no kandama. Nomuntu oha tulamo nduno Oohi nomeya osho wo iikulya yoohi. Oohi ohadhi koko dhuuvite ombili.

Ehala ewanawa puna omiti omamanya niihwa iishona. Opuna woo oondundu ndhoka itomono nuupu oshoka kombanda yadho okuna omamanya huka ohaku holama oondjima ,uudhidhi, oonkambe noshowo iinamwenyo yomwe mbyoka hayi vulu okukala yili pokati koondundu inayi hala pokati kaantu.

Komunkulo gwomulonga oha kumene omwiidhi omuwanawa ngono hagu nana oondhila ndhoka hadhi ya oku kala tadhili komunkulo gwomulonga. Dhimwe ohadhi ya oku anta anta kooha dhomulonga nenge momulonga momwene. Omwiidhi nguka ohagu kala omuwanawa nohagu kala guna oonkondo noongombe dhimwe ohadhi ya okunapa kooha dhomulonga.

Mokati kokuti mongoya mokule ohamu kala mu n aomiti omitilithi. Dhimwe ominenene dhina iitayi iinene ya kupikathana. Omiti ndhika ohadhi nana nduno iinamwenyo ngaashi oondjamba, oshoka oyi hole omiti ndhoka ominene. Mokati komiti muka ohamu kala muna iinamwenyo yanika oshiponga. Aatalelipo ohaya kala ya londodhwa.

Omatungo omawanawa ga kundukidhwa komilunga ohaga adhika owala moondoolopa ndho dha yela nodha silwa oshimpwiyu. Oondoolopa ndhika ohadhi kala dhina aantu oyendji nosho woo omandiki giilandithomwa nomuna woo aantu mboka yeya oku gandja iilonga naamboka yeya oku konga iilonga. Naatalelipo omo woo haya kala.

Omahala ngoka haga kala ge li momilonga noge li ga taalela uuninginino wetango ohaga kala ge na aantu oyendji mboka ya pumbwa okambepo nokutala nkene etango tali yi mo. Shika olundji ohashi ningwa kaantu mboka ye li mohole nenge aahokanathani. Ohaa futu nduno oshimaliwa yo taya yi kehala hoka nokutala nkene tashi monika.

Aanafalama naanamapya mongaashi ngeyi oyo yena oshimaliwa oshindji moshilongo nohaya gandja oshimaliwa keliko lyoshilongo. Ohaya kunu nduno omboga yoshiwambo nenge oomboga dhimwe ndhoka hadhi kala dha mena nawa nodha yelekana nawa dha mona omeya ga gwana, uuna ya mono kutya oomboga ndhoka odhatsa ohayedhi kutha nduno tayedhi landithapo kaantu yo taya mono ko oshimaliwa.

Onkene ngaa aanafaalama osho wo aantu mboka ye na omadhiladhilo guunamapya taya munu oohi. Ohaya kwata oohi oku za koondama oonene no ku dhi eta muundama uushona moka ha ye dhi tulile mo omeya osho wo iikulya niomiti dho ku dhi gamena komikithi.

Omahala ogendji gomavululukilo moNamibia oha ga kala gena esimano ewanawa. Geli mokati kiikunino mbyoka hayi kala ya kundukidhwa komiti nomwiidhi. Nolundji oha ga kala ga kundukidhwa komapandela gatatu. Shika ohashi eta ohokwe kaantu mboka ta yeya okutalela po okuza kiilongo niilongo.

Aantu mbono ya zala iikutu iimbulawu ye li mokati komeya tashi vulika taya dhike uundama moka taya tula oohi nenge ye li po nale taya tonatele oohi dhi li mo nale muundama moka. Omeya ngaka otashi vulika ga tulwa iikulya yoohi nenge tashi vulika ga tulwa omiti dhokupanga oohi nenge shoka tashi vulu okutulwa mo.

Omahala gamwe ngoka ge li popepi nefuta ohaga kala ge na omamanya omanene omawanawa. Omahala ngoka oohaga kala nduno omawanawa naakonakoni ohaye ga tala notaya mono kutya otashi vulika pu na okukala pu na omina. Uuna ye shi konakona ohaa fulu nee kohi yomamanya taya mono ko uuwe niingoli.

Mongashingeyi aanamapya ohaya longitha oamshina omanene ngoka omawanawa haga longo nokukuna iimeno, iimeno mbyoka ohayi kunwa e tayi ka landitha po.konima yokulanditha ohaya longitha nduno sohimaliwa shoka okulanda oonkenya oompe dhokukuna iimeno iipe yo ya vule okumona mo oshimaliwa.

Ehala lyomavululukilo li li mokati koondundu mpoka pu na omamanya omawanwa notaga monika nawa momeho gaatalelipo, pu na wo okandama komeya uuna wu uvite uupyu to vulu okuvululukwa mo. Pu na wo uupundi wokuvululukilwa mboka hawu eta omuntu wu kale wa vululukwa nawa nowu uvite ombili to vululukwa.

Onkoshi shinime shawakemba, mwene gokuti oha kala nduno ta talatala mokuti, ta talatala nota kongo oonyama dhe, ta kongo okudhipaga iinamwenyo iikwawo. Onkoshi ohayi kala ya nyanyukwa uuna yili mokuti naantu oye wete noye yi tala ko oyo mwene gokuti noya simanekwa kiinamwenyo iikwawo.

Aanafaalama ohaya mono oohi uuna yedhi tula mokandama komeya nokutulamo iikulya yoohi ohayedhi tulilemo wo omiti opo dhi gamenwe komikithi dho dhi wape dhikoke inadhi sa. Shika ohashi eta nduno oohi dhi koko noku eta oshimaliwa oshindji uuna yedhi landithapo

Aanafaalama mongashingeyi ohaya longitha omashina ngoka haga kala taga pulula noku lalakanitha evi opo aantu ya kune. Nokuli mongaashingeyi omambakumbaku ohaga longithwa oku helela noku tetapo omwiidhi .Shika oshaninga oshikondo shuunamapya oshipu noonkondo.

Mokati koondundu ohamu kala muna iihwa iiwanawa nenge omamanya omawanawa geli pomakota goondundu. Aantu oyendji oyehole okutala oondundu nenge okulonda omamanya, onkene ohaya kala ndundo taya kongo epitikilo okuza koshikondo shuunamapya nenge koshikondo shomakuti opo yavule okutalela po omamanya ngoka.

Mongashingeyi uunafaalama nenge uunangeshefa nenge uunamapya kawuna kutya omuntu omukulupe nenge omugundjuka nokuli oto adha aakulupe yoomvula dhopokati nenge aakulupe mbeya yakulupa oyo yeli moofaalama nenge yeli miikunino taya kunu iimeno yo otaya toola omatama osho wo oonyanga yawape yalandithe.

Omahala ogendji gomatalelopo ohaga kala gena oondundu oonene noopate dha andjuka nokuli aantu ngele oyena oshihauto oshiwanawa ohaya ende owala moondundu moka taa tala kehe shimwe shoka shi li kohi yomamanya. Omanga aantu yamwe haya futu iihauto okuya fala koondundu uuna yaana sha oshitukutuku.

Aanamapya oyendji mongaashingeyi oyeli mokumuna oohi, ohaya kwata oohi okuza komilonga ominene taye dhi ningile uundama pooha nomagumbo gawo nenge komahala ngoka ga yela nawa. Ohaye dhi tulilemo nduno iikulya nokutula mo omiti ye dhi gamene komikithi, uuna oohi dhino dha gwana okuliwa ohaye dhi kutha nduno mu ze oshimaliwa.

Aanafalama mongashingeyi ohaya munu oohi dhoka haya kwata komulonga omunene nenge mefuta yo tayeya yedhi ningile uundama pooha nomahala gawo nenge komahala ngoka ga mwena nawa noga elekana nawa. Ohayedhi tulilemo nduno omeya noshowo iikulya nomiti dhokudhi gamena kadhi se. Shika ohashi eta dhi vale nawa yo taye dhi landitha ya monemo oshimaliwa.

Aanafaalama oyo yamwe yomaantu ye na oondunge noya kotoka. Haya elekanitha evi nokuli metameta, taya tala mpoka taya kunu. Ohaya kunu nduno uumeno ya yelekathana noyi li kokule. Shika otashi ya pe ombepo noku gandja eteyo ewanawa.

Mongashingeyi oohi odho dhili onzo ombwanawa yoshimaliwa, uuna omuntu ena oondunge nenge nditye ena omukalo omuwanawa gokumuna oohi, oha kwata oohi okuza komulonga omunene nokudhi ningila okandama popepi nehala lye nenge pehala mpoka pwayela. Ohedhi tulile mo nduno iikulya, nomiti dhokudhi panga nohadhi kala tadhi monika nawa.

Aanamapya mongashingeyi oha ya mono oshimaliwa shakola , oshoka oha ya longitha omukalo omuwanawa oku kuna iimeno yawo, iimeno mongashingeyi iha yi kunwa yili mumwe ashike oha yi kunwa ya pitithathanapo omahala opo yi mone ombepo, yo yi tuleko iiyimati iiwanawa. Aantu mboka ha ya kunu iimeno mbyoka oha ya mono mo oshimaliwa shakola oshoka oha ya landitha komahangano ga yooloka.

Momagumbo gopamuthigululwakalo goshiwambo ohamu kala iigandhi mbyoka hayi tsilike nenge hayi tulwa iilya, omakunde nenge oontanga. Nokuli ngele megumbo kamu na oshigandhi nena aantu ohaya kala taya talwa noku yolwa.

Oshithima shomahangu sha telekeka tashi tulwa nduno melilo ewanawa lina omapi. Oshimbombo shika uuna sha telekwa nawa ohashi kala tashi monika nawa, notashi nika nawa. Osho shimwe sho miikulya yopashigwana nemge yo pashiwambo mbyoka hayi kala tayi liwa noyi uvitwe uutoye.

Oshikondo shuunamapya osho shimwe shomiikondo mbyoka hayi gandja oshimaliwa keliko lyoshilongo. Uuna ya mona eteyo ewaanawa ohaya landitha nduno iikunomwa yawo kondje yiilongo, hoka haku zi oshimaliwa sha kola shoka haya gandja koshilongo, nokuli oshimaliwa shimwe ohashi longithwa oku pa aantu iilonga.

Ondjuhwa yopashiwambo yili kohi yo ntsoye, oya tulwa metiti ewananwa , ndyoka lya hongekekeka. Etiti ndika olyo dhingi no tali monika nawa , nuuna wa tula mo oshikulya shoye ohashi kala oshitoye, tashi tokola elaka noonkondo.

Ondjuhwa oha yi gandja oshimaliwa keliko lyoshilongo . Ondjuhwa oyo onyama yimwe yi li po ombwaanawa. Uuna ondjuhwa yi li po ya koko, oha yi dhipagwa nduno, yo tayi landithwa, aantu taa mono oshimaliwa. Nokuli oondjuhwa dhimwe odha ningilwa iikunino iinenenene moka hadhi vala uuyuhwena wadho tawu landithwa nosho wo omayi taga landithwa po , mo mu ze oshimaliwa.

Iikogo iiwanawa tayi monika tayi gandja ombili notayi gandja ombepo ombwanawa okuza mewagandjo. Oyili nduno pombanda, kombanda hoka okuna oondundu oombwanawa dhili tadhi gandja eshito, oshowo omamanya niiti mbyoka yili po. Mokati koondundu omuna woo okandjila oka wanawa haka ende iinamwenyo nende aantu. Taya vulu okuya mboka yahala.

Aantu mongashingeyi ohaya kutha oohi okuza mefuta nenge komilonga yo taye dhi tula muundama uushona moka hadhi kokele. Ohaya kala nduno taye dhi sile oshimpwiyu yo taye dhi pe iiulya noomeya osho wo omiti dhoku dhi gamena komikithi. Oohi shampa dha koko ohaye dhi landitha yo taya mono oshimaliwa shokulanda oohi oonkwawo shoka wo hashi kokeke ongeshefa.

Omutondoki guudhano wokathanguthangu a kayila okathanguthangu po opena wo yakwawo ya kayila uuthanguthangu taya tondoka okuya methigathano yo yamone po ondando ndjoka taya monopo. Shika ohashi eta oonkondo komuntu nohashi eta olutu lukale luna uundjolowele.

Oshikondo shuunamapya osho oshikondo shimwe shili oshiwanawa moshilongo, hashi gandja ombepo ombwaanawa mewangandjo okuza miimeno, oshowo eteyo ewanawa. Uuna iimeno yakoka, ohayi teywa nduno, e tayi landithwa.

Aanafaalama mongashingeyi oha longitha omikalo omipe dhokukuna iimeno, oha longitha nduno embakumbaku mokupulula nokukuna noshowo omashina haga tete po omwiidhi. Ohaalongitha omashina goku ukililitha iimeno nokutekela iimeno .

Mokati koondundu noshowo komamanya omanene ohamu kala mwa mena uuhwa uuwanawa noshowo omwiidhi omwaanawa hagu monika nawa. Olundji ohashi gandja uuwanawa keshito nokuli uuwanawa ohawu gandja wo aantu mboka taya zi kiilongo niilongo yeye ya tale eshito.

Oshilongo ngele oshina oondundu osho oshina eliko ewanawa oshoka eendundu odhili dhasimana nodhatalikako dhina oshilonga, nokuli aantu mboka yeli kiilongo niilongo oya hala okutala oondundu, oha futu nduno oshimaliwa nokuya yakalonde oondundu noku dhitala nokusha odhashitwa ngiini.

Mokati kiikunino yiinamwenyo ohamu kala muna iinamwenyo yimwe iitilithi, yimwe oya nika oshiponga omanga iinamwenyo yimwe ya mwena, nokuli iinamwenyo ayihe oyina owala ombili shila uuna ya hindwa. Ohamu kala nduno muna oonkoshi ndhoka hadhi tilikwa koyindji ashike dho kadhina nande shoka hadhi ningi.

Oondundu noma silikila nomilambo dhoka dhili mokati komamanya omanene nene omu nawo omiti no showo iinamwenyo ngashi uudhila, uupundja ,uumenye. Iinamwenyo yomokuti ohayi kala nduno yili momakulu manya , noshowo ondjima hadhi kala dha gwondja nenge dha holama momamanya moka

Omahauto gombaki, gomondela ndyoka ompe ogo gamwe gomahauto ngoka geli mo gakola muuyuni. Omahauto ngaka ohaga vulu okuya koondundu nenge moondeina inaaga teka. Aatalelipo ohaya longitha omahauto ngaka, oshoka oga gamenwa nogena ondilo, oshoka omuntu ngele eli mo iha mono nande oshiponga nenge evi, oshoka ogeli po gakola.

Oweya eliko enene koshilongo. Uuna moshilongo muna oweya omuna oshimaliwa sha kola oshoka oweya ngele otayi landithwa oyina ondilo. Aantu yamwe ohaye yilanda oshoka oya pumba yo oyataambiwako moshilongo nenge kiilongo niilongo. Oweya nokuli ngaashi pamuthigululwakalo gwAawambo ohayi liwa owala komukwaniilwa.

Oshikwiila shatelekwa nawa tashi monika oshiwanawa shili noshina uukolele.

Aasamane yeli yaali taya topola oohi konima shoyazi nokudhikwata momulongagwadho.

Egumbo lyopashinanena tali monika lyoopala nolya yela nawa.

Aantu taya konakona iimeno

Ombwa dhomeya dhili komunkulofula tadhi ontele okamutenya.

Uunamapya wopashinanena mpoka aantu haya pulula nokusila oshimpwiyu iikononwa mbyoka haya longitha owala omashina go pashinanena.

Shimbungu omukwamalanga tuulike a fa a kumwa nenge a tila nota nongonona shoka shili komeho ge, okuli mehala lya nyanyukwa nawa nolina omwiidhi notali ulike li na uunshitwe wa nyanyukwa nowi ihwapo nawa. Shimbungu oye oshinamwenyo shoka shili mo shimwe sha pumba miinamwenyo yopaushitwe.

Okashina kokutopola iimeno hoka haga gandja egala pokati koshimeno noshimeno nenge ha ka ningi oshimeno shi uve ombepo nenge ha ka kwathele iimeno kaayi ikwate. Okashina haka ohaka longithwa wo okuteya ngele eteyo lya thikana, oko ha ka longithwa opo aantu ya teye mo iiteyomwa yawo.

Emuno lyoohi nokutekula oohi ndhoka tadhi ulike dhi li momatemba ngoka ga longwa nawa noga tulwa moshikunino, shoka sha ziza nawa, pu na omusamane tedhi pe iikulya yadho.

Oondundu nomiti nomwiidhi.

Aalondi yomamanya taya tala nokukonakona omamanya ngoka ge li konkulo goondundu.

Aantu yakundukidha ondama yoohi taya ulike ya shambukwa noye na okatale konawa kutya oohi otadhi ningi shike kohi yomeya, oohi ndhika odhili mondama onenenene na odhili mo odhindjidhindji tadhi ulike dhanyanyukwa na odha hapuka nawa na odha silwa oshipwiyu pondama yomeya gadho.

Okomunkulo gomulonga ngoka gwa kundukithwa komiti dhayela nodhaziza nawa tadhi ulike dhili pethimbo eewanawa nenge dha mona omeya gagwana nawa. Opuna nduno ondama dhino tadhi ndulukwapo tashi vulika dhiye dhi tulwe oohi nenge dhoku kwatela omeya una ethimbo lyayi kuukukutu nenge omvula itayi loko.

Omuniimuna ta nwetha ondjamba oshinima shili mendini etokele shafa omahini.

Omutalelipo oye awuke ta taakana nokulonda oondundu niihwa nomamanya mbyoka iishona ta konaakona noku andaanda eshito ndjok tali monika nawa.

Omusamane ta tekele ootenga dhomeya.

Oshikunino oshiwaanawa shahapuka nawa nosha tekelwa nawa ominino dhomeya ndhoka hadhi tekele iimeno. Omboga ndjoka ya mena mpoka oya hapuka nawa noyili ya mena melandulathano, oshoka opuna ominino ndhoka hadhi yi tekele.

Aantu yeli momwaalu ogundhi ya kundukidha ondama yoohi noku tala nkene tadhi mbwindi kohi yomeya.

Oku pulula nembakumbaku. Oku pulula kuli ngeyi okwo kwa simana oshoka ohaku endelele shi vulithe oku longa netemo.

Embakumbaku ndyoka hali longithwa oku teta omwiidhi ngoka hagu mene pomakota giimeno nenge oku teta po omwiidhi ngoka inagu pumbiwa po wo nenge shimwe shoka tashi vuluboku e ta po sha.

Omusamane talongitha oshipululo sho pashinanena ta pulula mevi lyayela nawa nolya lokwa nawa ta li ulike lyina uukolele wo ku kunwa iilya.

Iinamwenyo yomokuti mbyoka yili mombuga yaNamibia tayi ulike yahapuka notayi monika nawa. Otamu monika oholongo, uumenye noshowo oompinda dhoka tadhi gandja uuhoho kevi ndika.

Omukulukadhi gomukokele , eli pokamuzile ka ziza nawa, komiti dhaziza nawa nodha tumwa dha ukilila nawa, dhakundukidha omagumbo gopashinanena hoka haku kala owala aantu yeli momagumbo gondilo.

Oonzi tadhi napa momwiidhi gwaziza nawa notadhi kotokelwa komulumentu a zala okahema oka tokele noshowo ombulukweya onduudhe.

Oongombe dholwaala oludhe nolutokele.

Oshikunino shoondjuhwa oontokele oombaanawa tadhi monika dhili melandulathano ano dhina uukolele lela.

Oondjuhwa oontokele tadhi li iikulya moshiyaha.

Uunafalama mboka owa simana owo oshinima oshinene hashi gandja keliko lyoshilongo kutya oshilongo shokondje nengè oshitunda Namibia, uunafalama owo dhingi.

Etseyitho lyo moshikunino shiinamwenyo ndoka taliti kala mo shihauto shoye, ngweye kala owala pehala ndoka wa nuninwa okukala moshikunino, sho woo ino nyateka.

Omusamane gomukokele a kuutumba kembakumbaku embulawu tapulula mepya moka muna woo omilunga dhili konima yembakumbaku ndyoka.

Oshikunino shomabanana otashi monika sha hapuka nawa. Opuna ootenga dhomeya oombulawu, po opuna omusamane e na oshako ombulawu ta gandja iikulya yoohi.

Oondundu oonenenene moNamibia ndhoka hadhi monika nawa nohadhi eta eshito li kale tali ulike tali monika nawa ndhoka hadhi nana aatalelipo, opo ye ye ya talele po kombinga ndjoka.

Omukokele eli pondje yomagumbo ngoka omawanawa ga kundukidhwa nomiti dha ziza nawa.

Ondjuhwa yoshiwambo, oshimbombo noshowo ekaka. Mbino oyo iikulya yaawambo iitoye lela noyi holike unene.

Omatama ga kunwa nawa noonkondo tashi ulike ga silwa oshimpwiyu noga hapuka nawa ga tilwa omeya ga gwana notaga ulike geli muundjolowele kaagena nande oshilalo sha sha.

Omukulupe ta sile oshimpwiyu omatama moshikunino shoka tashi ulike sha hapuka nawa nosha ziza nawa, shina iiyimati iiwanawa.

Iigwanga ya ziza nawa oshowo iimboloma noshowo oongala dhoka dhakundukidha megumbo lyoshinanena lya tungwa noondhopi dha tholonwa nawa.

Okamenye keli mombuga moka muna wo omiti dha kukuta nodha gwila pevi. Ushitwe mombuga otawu monikiwa nawa wa opala shinene lela.